Obutebe buno eno bulabika bulungi era nga bulungi obutebe buno buli mu langi ez'enjawulo era obutebe buno eno buli mu bika eby'enjawulo.

Ono omwami ayambadde enkoofiira emmyufu nga kw'otadde n'engoye enzirugavu. Ono omwami atudde mmaaso g'ennyumba eyakolebwa mu bibaawo. Wansi ku ttaka wano waliwo obucupa.

Omukyala atudde ku ntebe ng'awummuza ayipaadi ye ku mmeeza, omukyala ono ayina by'anyiga ku eno ayipaadi era ng'alina n'essaawa ku mukono.

Omwala guno gukyamuza amazzi amacaafu. Ku mabbali gaagwo waliwo obuveera era waliwo ne kasasiro asuuliddwawo wonna ate nga kasasiro omu akulukuta n'agenda mu mwala guno.

Embwa eno ya kitaka era eyina ebyoya bingi, olulimi lwayo lulabika eyambaziddwa olugoye oluyina langi essatu okuli enjeru, eya kyenvu n'enzirugavu.

Omukyala Omuzungu anaaba ngalo mu ssinki. Ono omukyala ayambadde ebyomubulago ebirungi. Omukyala Ono ayambadde ekiteeteeyi ekirimu obumuli.

Gano makerenda gali mu bika bya njawulo okuli empeke ne kkapiso era gano amakerenda gali mu langi ez'enjawulo okuli enjeru, emmyufu, eya kyenvu n'eya bbululu.

Abawala bano eno bali basatu ng'ababiri beetisse ebisomola ku mutwe. Omu yeetisse ekicupa ku mutwe. Omuwala omu asitudde akadomola mu mukono gwe ogwa ddyo era bano abawala baddugavu.

Bano balambuzi okuli abaami n'abakyala emmotoka yaabwe bagiwummuzza era nga bali mu kifo ekirimu obusubi obwa kiragala n'obwa kitaka waliwo n'omuti gumu wano.

Omudumu guno eno guyiwa amazzi mu mwala era ng'omudumu guno eno gw'amaanyi era nga gwetooloozeddwa amayinja amanene, kumpi n'omudumu guno eno waliwo ebisubi ebikulawo.

Enjuki zino nnyingi era nga zikoze kye bayita ekibinja kino ekibinja kiri ku kibuka ky'enjuki zino era ng'ekibuka ky'enjuki zino kyakolebwa mu ttaka era enjuki zino ziyina langi eya kyenvu n'enzirugavu.

Enjuki eri ku kimuli era ng'ekimuli kino eno kya ppinka. Ekimuli kino kirabika bulungi nnyo era nga kisikiriza enjuki eno. Enjuki eno yeetaaga omubisi gw'ekimuli kino.

Abantu bano eno bazze okusena amazzi ku ttaapu eno. Abantu bano eno bangi, bayina ebidomola bingi. Ebidomola ebisinga bya kyenvu ate nga waliwo n'ebiddugavu. Ebidomola bino eno ebya kyenvu bya liita abiri.

Essowaani eno eriko ebyokulya eby'enjawulo era nga birina langi za njawulo okuli emmyufu, eya kiragala n'eya kitaka. Ku mabbali w'essowaani eno waliwo essowaani ya kitaka eriko wuuma, akambe n'akalongoosa emimwa.

Omukyala ono aweese omwana ku mugongo era ng'amusibisizza kaleesu. Omukyala ono asibye ebiswayiri era ng'omukyala ono ali ku ttabi ng'anoga ebimera eby'enjawulo.

Abaami bano bakutte akatimba akavuba. Abamu bali mu nnyanja, abalala bali ku lubalama ly'ennyanja bagezaako okutereeza katimba kano. Ennyanja eno eyina amayengo era nga ku lubalama waliwo omusenyu.

Kino ekizimbe kinene ate era kiwanvu, kirina akabonero k'eggwanga. Mu maaso gaakyo waliwo emmotoka ate era waliwo n'oluguudo lwa koolaasi. Emabbali w'oluguudo luno waliwo bbendera eziwanikiddwa.

Kino kizimbe kinene kiwanvu era kirabika bulungi. Waggulu ku bbaati waliwo omusaalaba oguliko era kino ekizimbe bakiyita ekkanisa mmaaso ga kino ekizimbe waliwo omuti.

Amaato amangi gali ku lukalu. Gano amaato gaakolebwa mu mbaawo era nga gayina langi eya bbululu n'eya kitaka. Emabega w'amaato gano waliwo ebizimbe bingi.

Omukyala ali n'omwana, omukyala ono asitamye wansi ng'akuba omwana akaama. Bano abantu beeru era omukyala ayambadde essaati enjeru n'empale enzirugavu.